issi macaassiya duge huuphhpiya xuqqunnada beetawusu. I huuphiya bolli dumma dumma merati diyaba gidikkokka a asawu keehi lo'iya huuphiya bessawusu.

Taappeellay ogiya bollan kaqettidaagan bolla baggaara paranjjattuwan garssa baggaara amaarattuwan xaafetta xuufee de'ees. Appe ya baggaara cora mittaynne qalamiya tiyettida keettay de'ees.

Issi arssa mishiriya ba huuphiya shaakkada duge yedada ba kushiyan cenggurssaa gujjiyo miishshaa oyqqada haasayaydda dawusu. A haasayaydda de"iyoobay aybaaba gidaneeshsha?

Issi yelaga na'iyaa ba huuphphiyaan karetta koofiyaa woottada ba kushshiyankka mata mala banddiraa oyqqada bootta shuraabiyaa maayada adil"e ciishsha mera suriyaa gixxaaro be'ttees.

Issi arssa na"iya haa simmada miiccayidda ba naa"u kushiyankka buquraa oyikkidaara beettawusu. A oyikkidoogeekka huuphiya tiyettin dichchiya qibaatiya haa bessawusu.

Issi paappayyay ayfidaagee de'ees. Ayfidogaappe baggay holjjojjidi teeri uttiis. Teeridaagaa qooday heezza gidishin attida oyddaa woykko ichchashaa gakkiyagee shoollonne qayye.

Kaeettanne zo"uwakko baqqiyaa meray de'iyo naa"u waatta caammay issippe issi buqura bolli uttidaagappe guyye baggan hara suuttay zo"o malatiyaa buquraykka de'ees.

Nu biittan issi worqqaa bayzziyoo keettay de'iyaagan naa'u siiqo laggeti he worqqa keettaa biidi shammidi ekki yiidosona shin aappun biran shammidonaashsha?

Sohoy bazo milates shin qassi xeelliyoode keehippe lo"iyaa mittatinne qassi irxxa carkkoy de'iyo soho milattidi heeray da da giyaagee beettees.

issi wogga shuchcha keettay hagan diyagaa matan daro dumma merati beetososna. qassi ha keettaa boli pude kiyiyo biratatti qassi beettoososna.

Maaraara dooretti uttida hayilanddiyaara de'iya ushshati beettoosona. Hegeetuppekka issoy fanttaa yaagiyo ushshay gidishin qassi aappe garssa baggaara juusee diyagee beettes.

Nu wolayttan layttan layttan bonchchettiyaa gifaata baala bonchchanaw harasaappe woykko kare biittappe shoobettida imatta asay wolaytta wogaa qumaa miyoogan keehippe ufayttoosona.

Keehippe daro lo"iyaanne zo"o sunkkuruteeti de'oosona. Qassikka a miyiyan kareta pestaalliyaa giddon suuppa pesttaaletun qashetti uttida boottanne lo"iyaa unccay de'ees.

Mela dembba issi qeeei dooziya mokka uttidaara de'iyaarippe sintta baggan aynne baynna boodila gadee de'ees. Qassi ha dooze sunttaykka shaashsha gettetees.

Dumma dumma zaabbiyaa akaafaa oyqqida maccanne attuma asay guyye baggaara eqqidaashin etappe sintta baggaara qassi issi attuma ba doonan pomppaa woottidi haasayiidi de'ees.

Nu biittee Toophe suntta xeessisiya wolqqama haatta zeeruwaa xeelliyaagan allaale xeelliya izzawatuura miishshaa shiishshuwaa xeelliyaagan asaa xeessidi zorettidi de'iyoo yaa'aa.

Issi hinxxaa garssan uttada tukkiya bayzziya maccassiyanne i buqurati leemisuwaasi siinee, jabanay, uttiyo oydeenne sa'aan qoqofa wottido ceeccay qassikka qunuunay beettoosona.

Taani inigala giyaa biyo wodiyan issi keehipe puulati uttidanne ayfiyankka xeelanaw keehi lo'iya kushiyan oyqqiyo borsaa be'ada tankka tamicheesi shamiyaako gaada keehi amotas

Yumburshshiyaa oorata geliya naati yiidi ayba ayba oyqqi yaanakko odiyaa erissuwa Wolaytta Sooddo yumburshshiyaa bariya bolli xaafidi kaqqi uttidoosona .

Issi yelagay kushiya bessiya shuraabiya maayidi cenggurssaa xoqqu oottiya buquraa ba sinttan wottidi kiittaa aattiiddi de'ees s. Ayyo sunttayikka Gashaa Aba.

ambba giddon pudenne duge efiyaa ogee de'iyaagappe haddirssanne ushachcha baggaara dumma dumma meray de'iyo keettay keexxetti uttiis. qassi appe sinttan dere de'ees.

Nu heeraa yelaga naati ubbay siiqettidi baalaa gallassi mi kalli uyi ekkineekka ubbay shiiqettidi aexxiyoogaaninne issippe kaa'iyoogan he baalaa bonchchoosona.

Bei wodesappe doommidi nu biitta giddon dummatiya haggaazza immiyoogan erettida biitta garssa kaamee hagaa beettiyagayyo .uleera adduszatettay ay keena gaada qopay?

Issi hiyeesa asaa maaddiyaa citay kare biittappe yiidaagee ganddattiyaa heera biyoogan cora hiyeesa asay de'iyaagaa keehippe loyttidi maadidoogee erettiyaaba .

Issi keettà gaden shooqan uuttay, boynnay heganne hegaa malaatiyaabati wolaytta keettay de'iyaaga yuuyyi aadhdhidoosona. Hegaappe harabay qassi dumma dumma darkko ataakilttetikka doodi uttidoosona.

Issi suuqqiya garssan dumma dumma issoy issuwaa bolli doorettida miishshati de'iyaageeti muleera dumma dumma meray de'iyoogeeta gidishin appe qommo baggaara de'iyaaga meray aybna malattii?

wolaytta soddo ambba giddon appun shuchchappene biraatappe giigida keettati deiyoona? cora keettappe giduwara kaamee biyo sohoy beettiyagan biyddi de'iyaa kaamiya qoday appunne?

Wolqqaama sikkimida woraa mataara daro yelaga naati ziiriyan biiddi diyageeti beettoosona. Eti biyosan maatay diccidaagee beettes. Qassi eti mayyidoy issi mala shuraabiya.

Naa"u wodala naati issippe uttidi wolaytta woga maayyuwaa gidiyaa dungguzaa maayyidi bantta kushiyaa tooranne gonddaliya oyqqidi issippe zoretiidinne kaa'idi uttidoosona.

Ajoora soossuwa giddon imaares giya shuraabiya maayida naa'u naatinne issi wotaadaray hara cora asatuura issippe eqqidaageeti saatita bantta kushshiyan wottidi beetoososna.

Issi aaho kifiliya giddon keehippe qoodan cora gidiyaa buquratuppe amaridaageeti de'oosona. Hegeti ubbaykka bayzzanaw halchchetidi issi sohuwaa shiiqi uttido beettoosona

Issi huuphphiya giigissa uttida naa"u kushshiyan binnaana oyqqa uttidanne qooriyan karetta sibaaquwa qachchada punccare qoliya maaya uttida na'iya arssaa bollan beettawuus.

Nu tophphe biitte banddiray maata mala, adil'e ciishsha mala, zo"onne gidduwan qassi salo mala meray des. Qassikka uruusiya bittaagee hagaappe dummates.

Nu ambba ayssiyaagee ha giddon oge doonatun de'iyaa mittatun bolla dumma dumma xomppiyaa qommota gelissidoogee xeelliyoo wodiyan he xomppee keehiippe lo'ees.

Issi keetta giddon dumma dumma puula hanotan giigi uttida daro go"a immiyaa buqurati issippe de'iyaageetuppe bolla xekkan de'iyaageetu sunttay oona getetti?

Issi sohuwappe asaa naata duummaa duumma a sohuwaa efanawu go'etiyo bululiyaa miishshaa sunttay oone? Issi naa'ay kareeta shurabbiya maayidi biyaaga sunttay oone?

cora keettati issi sohuwan diyaageeti beetoosona. eta giddonkka hara qassi lo'iya keettatti beetoosona. qassi ha keettatu hanottaykka ayssi hanidaakko erettenna.

issi gastta bitanee ba huuphiyaa muleera meediisi uttidaage sinttakko simmidi xeellidi miiccidi de'iyaagee salo malatiyaa shamizziyaa maayyidi qooriya gakkanaw gorddidi uttiis.

Kehi cora maaxafati issi sohuwa shiiqidi maaxafaa naababbo keettaan doretidaageeti beettoosonna etikkaa banta maaran maaran dummaa dummaa magalashuwan oosettidi beettoosonna

Issi shooqa malay de'iyaagaappe ha bagga gaxaara birata ogiya malan biiddi de'iyaabay aybee? I biiddi de'iyoo birata ogiya woygiyoo? Shooqaappe hefintta baggaara aybi de'ii?

Tukkee mucuretti uttaagee, tookkiya caammay asay wotti uttoogee, daabboy, ooratta jabanayinne shaatee beettes. Qassikka dumma dumma keettaa puulayiya miishshatikka beettoosona.

Beni kawoy atse minilika giyo kawoy tophphiya daro layittawu haaridi daro laametakka ehiidi ba layittaakka polidi ba godaakko bi aggis.

Issi keettaa giddon cora seeraa naagissiyaageeti issippe shiiqqidi uttiddossona. Sintta baggaara uttida bitanne ba huuphphiyan qophphiya wotti uttiis. A matan macca na'iya de'awusu.

Issi aaho ambbaa giddon de'iya dembba sohuwan cora asay eqqiis. He asay ubbaykka mattuman attumageeta gidishin eti maayido maayuwa meraykka dumma dumma. Baggay zo'o baggay salo meraanne h.h.malatiyageeta.

Paapayaay kaa'idagee beettees. qassi appe boolla baggaara issi karetta pesttaaliyaa giddon de'iyaa issi buquraykka de'ees. garssa baggaara qassi yenjjeeloy sa'an micetti uttaagee beettees.

Issi issi asaasi tukkiyaa amalee keehi de'iyaagappe denddidaagan tukkiyaa uyenna pee'ido gala asaara haasayaaka haasahokkona qassikka huuphphiyaa keehippe qoxettiiddi pee'oosona.

Seeraa naagissiyaageeti issippe issi sohuwan shiiqqi uttiddossona. Sintta oydiyan uttidaageetu giddoppe naa"ati bantta huuphiyan qophiya wottiddosona. Xarphpheezaa bollan silkkekka de'ees.

Oyddu macca asati dumma dumma goshsha gade giddon eqqidi denddido misiliya bollan qassikka ubbaykka bantta huuphiyan shaashiya qaci uttidaageti beettoosona.

Docteriya Abii Amedi cora maata milatiyabati de'iyo sohan eqqidi haasayiiddinne aybakkonne qonccissiiddi de'ees heeraykka xeellin xeella xella giya sohuwan de'ees.

Issi daratiya heeraani keehi aajo dembbay diyagan dumma dumma puutiya puutissidi he puutiyakka shaakki laali tokkiidooga xeelliiddi diya asati ha sohuwan beettoosona.

Nu heeran issi tukkiyaa essidi bayzziyoo keettan de'iyaa haattaa penttissiyoo issi birataappe merettida mishshay diyaagee keehippe ceeggidi ba meraa yeddidaagaa laamokkonaayye?

Issi dumma dumma buqurata bayzziyo keettaan keettaa pittiyo zammaana puxxay, keetta meecciyo zamaana curqqaynne hegeeta malatiyabati bettiyaageeta gidishiin puxxati qassi dumma dumma qommo.

Keehippe aahonne wolqqaama dere de'iyaagan daro mittay mokkidi kammi wottiis. Qassi amarida sohoykka kalo maata xalaalay mokkin de'iyaaga gidishin .

Issi erissoy beettes. Ha erissuwa bollan " awaashe bankkiya" yaagiya xuufee samaayiyan xaafettidaagee beettes. Qassikka hara hara xuufetikka bankkiya qoccissiyageeti beettoosona.

Issi kaamee ambba garssan hiniira ha yiidi de'iyaagappe hadirssa baggaara asay tohuwan hemettiyo ogekka de'ees shin ogiyaa bolli hemettiyaa asi beettena

Mule sharaykka giyaa giddon dumma dumma bayzziyoo buquraa oyqqi uttagee de'ees. Okashshee, maxinee harabatikka dooruwaan dooruwaan giigi uttidaageti giyaan beettosona.

Buuxa keettay de"iyaagaappe sinttaara karettanne huuphiya qanxissida na"iyaa huuphiyan boottay de"iyoo curqqaa som"uwan boottabaa tiyettida menttereshan qeeri bashiya malatiyaba aattaasu. Ha na"iya awa biitta asee?

Karetta mayuwaa maayida paranjjati ubbaykka arssa meraara de'oosona. Etikka qassi huuphphessa kooriyaa biittaa asata malatoosona. Etikka bantta biittaabaa issoy issuwaara zorettoosona.

Asay beni sohuwaappe sohuwaa beenamala afoy teqqin haahosaa yuuyees. Ha'i heege attin zarphphee micceettees. Zamaana zarphphee yaanappe kase zaafiyaa mitta zin"isidi go"etees. Hagee wolaytta amban damot woyde allanan deiyaa bambbalu kaqqo zamaana zarphphiyaa.

Wolaytta soodon issi durasaa citay de'iyaagaa issi yettanchchay miishshaa loytti qanxxana giidi ba yettan durissidoogaa be'iyoo wodiyan keehippe lo'ees .

Goshshaappe shiishiyoo kaattaa maccanne attuma naati meeran bootta gidida sharan aattidi palahidaagaa qassi hara sharaan aattanawu xeelliidi de'iyaa naati beettoosona.

Hisaabiya luxiyo wode dumma dumma yaparata yaparanaassi prootirakteriya giyo buqura go'ettidi dumma dumma yaparata yapareettes shin ha buqurati ayibippe merettiyoonaa?

Ha sohuwaani daro puulattidanne uttanawukka keehi injetiya zammaana woykko wodee ehiido oydee de'iyaagee boottaaninne karettan giigidaagee i uttido tohoyikka lo'iyooge de'ees.

Issi keehiippe aaho gade malattiyaasan xeelanawu ayffiyan lo'iya xeellin xeella giyaa qoodaan cora uttaynne qassi garssaara uttaa kanssaynne sussay qoncciyan beettees.

Shooqan muleera kummidi tokketti uttida mittappe amaridaageeti ayfin hinkkooti coo eqqidaageeta, etappe qassi ya baggaara cora asati haa simmidi yiidi beettoosona.

Daro lo7iya duummaa duummaa meraara de7iya xomppeti po7iyo issi kattaanne tukke keettay de7ees. Ha keettappe giddo baggara cora issi malaa doozatikka mooki uttidosona.

Nu xaatta moconaa ayissiya dotoriya Ahameda Abi bootta shamiziya maayidi bollaara karetta kootiya gujjidi ba kushiyan biiriya oyikkidi kiitaa aattees.

issi bobboxaama yelaga na'ay eqqidaagee wolaytta asaa oonatettaa qonccissiya danguzzaa maayidi eqqiis. qassi appe guye bagaara diya pengee keehi lo'ees.

Heeraa kallotetta naaganawu dere asay issippe denddidi ba heerawu koshshiyaa oosuwaa ottidi haattaan meeccetena mala biitta naagana koshshees. Hagee asaay biittassi haataa zeeruwaa olla bookkanawu biidi deiyogo beetees.

Issi aaho dembban de'iyaa shooqa giddon naa"u attumanne issi macca asati gelli uttidi gaashshe mokkidaaga giddoppe maata maxxi maxxi oliddi beettoosona.

Issi kifiliyaa giddon issi addussa bitanee sinttaara eqqidi aybbakkonne oddiidi de'iyaagappe sinttaara qassi amarida asati siyyidinne bantta kushiyaan xaafidi beettoosona.

Dumma dumma dalgga manttetussi dumma dumma wogay diyogee erettidaba gidishin hageeti qassi Amaara dalgga manttiya wogaa qonccissiya kaassaa kaa'iiddi de'oosona.

Issi heeraa dichchawu baasoy ogiyaa gidishin; ogee banqqattana xayikko duussay wayssees. Hegaa gishawu issi heeran woykko kattama gidoy ogee moorettiko kaamiyaa haggaazawu barchcheyees. Hageeti asati haattaay bululiyo oge moorettaga giigisosona.

Issi zammana maashinee de'iyaaga immiyo go"ay koorinttiya wolqqaa aattiya shubuwaa issi heeran go"ettanaw koyyiyo wude xaaxxi xaaxxidi immidinne qassi ha zaari xaaxxidi beettees.

Cora yelaga naati sitti giidi sinttawu simmidi eqqidaageetu sinttan issi boottaa maayidaagee eqqidi etasssi yootiiddi de'ees. Ha naati eqqidosay drmbba gidikkonne ya baggaara dato mittati beettoosona.

So miishshatuppe issuwa giddiya asaa naa'ay tukkiyo uyyiyo miishsha sunttay oone? tukkiya uyyiyo miishshaa bollan tiggettidi kumi uttidagee aybaa tukke?

Kasaliya etti uttidoogan biratta bashiyan qoli wottiddo tukkee cuwa bullu gees. Miyayan asa gedeekka beettees. Mittaappe oosettida saxine malatiya xawulaykka de'ees.

Googgidi biidi de'iya haattay beettees, ha haattaappe ushshachchanne haddrssa baggaara kaamee eqqi uttiis. Cora asatikka dumma dumma maayuwa maayidi eqqidossona.

Keettay asaa naatu de'uwan keehippe koshshiyanne baasoba gidiyogaa ooninne ereesinne O mataanikka hagee dogettennaba. Hegaa gishshawu keettaa puulayidi oyqqana bessees.

issi macca na'iya diyaara beetawusu. iira diya asinne betenna. issi caammaykka bootta qassi ikka keehi lo'ees. a shammidosaa odiyaakko shamana.

Daro wode handdattiya heeratun sapttineetiya yaagiyogaa asay oottanaassi biyo wode puuteta tokkiyonne irkkaneta bookkiyo oosuwa attumay maccay ubbaykka issippe oottoosona.

Mata wodiyan oosettiya oosotu bolli woyikko yohotu bolli kawotettay immido zoriya yaagiya xipatiya achchan issi gastta bitane manaxiriya wottidi eqqis.

Naa''u keehiippe lo''iya bollay galbbappe oosettido zo"o kuwaasiya kaa'iya asay wottiyo takkeetaa caammay de'ees. Ha caammawu yedhdhiyosan xantta malabay ubbasara xonu xonu gi uttin a meraykka karetta.

Issi so gidon dumma dummabaata micci wottidi leemisuwaasi tukkiya siiniya, jabanaa, qeeri adildhdhe ciishshanne salo mera mala traasetta qassikka wuygeen hiixxi wottido bulla minxxaafee beettees.

Bassuwa banggaa xiilliya haattaara shocidooga joogiyara diyage deskkiyan bollan uttidaage beettes. Qassikka burccukkuwara kumidi tigetti uttidaage deskkiyan bollan wottooge beettes.

issi keetta darkkon uuttay, tukkee, caatteenne harabati de"oosona. issi na"iyaa qassi ha darkkon dicciyaa mittaa zerettatuppe maaddiyaaba maxa maxada ekkiyaara beettawusu.

Cora maccanne attuma asay issippe shiiqqidi ollaa bookkiidi de'iyaagetuppe ha baggaara de'iyaa aayiyaa keehin gastta shin asay o ayssi wayyissii!

Issi bitanee ba qooriyaarakka anqari uttidaagee ba sinttaarakka miicciiddi uttidaagee ba huuphiyaarakka muyilatiiddi diyagee bootta shamiziya maayidi bollaara karetta kootiya maayi uttis.

paasikki qumma keettaa yaagiya xifate beetees. qassi a matan issi na'ay biidi beetees. keetta bollankka daro dumma dumma boottabatti beetoosona.

Issi kifiliyaa giddon wottidi xaafiyo issi oyddene qassi uttido xaafiyogeeka de'ees. Shin ja kifiliyaa giddon asa beettena gishshaw hagee ayssi uttide?

Issi kushee burccukuwan matoyiyaa ushshaa oyqqidi uyyananaw pude denttiidi de'iyaagappe sintta baggaara issi na'ay mitta bolli zemppidi eqqaaga sunttay oonee?

bayrra kawuwaa yaagiya xifatee amaarattuwan xaafettidi issi shuchcha keettaa billan diya woraqataa bolli xaafetti uttiis. gidoppe attin i tana keehi lo'enna.

Odo yeechchay bari giddon cora misileta oyqqidaagaa gididi ha misileti dumma dumma erettida asata gidiyogee xeelliyo wodiyan erettiyogee qoncce gididaba.

issi keettay diyagaa giddon daro dumma dummabati diyageetuppe issoy oyddiya. ha keettaa garssan diya hara bati qassi dumma dumma haattaa uyiyo miishshata.

uyyiyo haattaa dumma dumma buqura giddon tigidi qassi gukkena malakka bollaara doona goozidi giyyaan bayzziyooga shammidi uyyiyaa asassi I gattiyoo qohoy gita.

Keehippe cora asay issi sohuwa shiiqidaagee beettees. Ha ubba asaykka qassi adil"e mara shuraabiya tiran Toophphiya yaagiya xuufee diyogaa maayiis.

Issi maccaa naa7iya haraa maccaa naatuppe sinttatada sinttawu kiyada aysi uttadee? Cora maccaa naati issi naa7eppe guyeessa baggara aysi eqqidonaa?

Asay kare biitappe yiishin woykko haaho sohuwaape yiishin sa'ay ogiyan qammikko aqiyoo sohotussi woykko hooteeletussi miishshaa qanxxiyoogan daroto aqiyoogee erettidaba.

Issi shooqa, woykko gade gido malatiyaasanninne guye bagaara woyshsha malattiya addussa mitatti de'iyaageetuppe sintta bagaara maarara aybakko bullabay kenchchechidaagaa gidishin naa'u asattikka a gidoon eqqidosonna.

Issi buuchchaama yelaga na'ay jinsse puriya gixxidi, biitta shuraabiya maayidinne biitta shuraabiyappe billa baggaara bulla kootiya maayidiguyye zemppidi uttiis. Ha yelaga na'aassi huuoheekka bo'ti uttiis.

Issi yelaga na"ay huuphiyarakka luysha guutuwa dichchidaage bootta shamiziyaa bollan mata mala bulla sadariyiyaanne suriyaa gixidaage issi kushiyaa baagaa ba xifaa bollan wottidi uttis.

Xeellanawu keehippe lo'iya oydiya bollan siinee tukkiya tiganawu giigissi wottoogee aybinne miyyiyan, sinttan gidin giyyen baynna mela sohuwan neecettidi uttiis.

Issi sohuwan diya macaaseera eqqida naati beetoosona. Ha macaassiya ba kushiyan daro dumma dumma bandiraa meray diyoobaa oyqqada eqqidaara beetawusu.

Issi bitanee bari sinttan karetta phooliya manaaxxiriya wottidi botta meray de'iyo shuraabiua bollan adil''e ciishsha meray de'iyo wogga masqqalee tiraa bollan giigido shuraabiya maayidi haa xeellidi uttiis.

Cora asati guuttay gitay attennan shiiqidosona. Issoy ba huuphiyan ammano keettaa qophiya wottidi haattaa asaa bollan tuubbuwara caccafiiddi diyagee beettes.

shuchchaappe oosetida keettay issi sohuwan dumma dumma keexettidi lo'ees. appe giduwan qassi maatay mokkidagee keehi lo'ees. shin dozatun kammeti uttidosona.

Heezzu asati banttaa huuphiyan qophiya wottidi wodee ehiido maashshiiniya sinttan eqqidosona. Etappe sintta baggaara aaho shooqay woykko dumma dumma dembbay sinttan de'ees.

Issi bitanee ba xeessaa oyqqidi adussa xaraphpheezzaa bolli zo'o ashoynne ulo gido ashoy zahi giidi micceti uttidaagee beettees shin ashoy xeelliyode lo'enna.

Ha'i wodiyan luxanchcha naati guutaappe biidi gitaa gakkanaw de'iyageeti ubbagkka keehippe minnidi nabbaboosona gaasoykka beniigaadan paaciya coogodi kanttanaw danddayenna gishshaasa.

Arttisttiyaa Fiqire Serawit geetettiyagee boottaa mera shuraabiyaa maayidi kushiyaan saatiyaa wottidi uttiis. Arttisttee mayyido shuraabiyo tiraa bollan beettiyaga meray ay malee?

Naa"u koddara diya haattay forest yaagiyaa sunttay imetti uttidooge deriya doonan shuchchaa bolli wottidi denttidoogee keehi lo'iyaagee ha sohuwan beettees.

Asay ba huuphiyaa pashkkissanawu kaa'iyo xaraphpheezza bolli muume shuchchaa mittaara phonqqi phonqqi ollan naaqqiyoogee de'iyaaga amarida naati issippe kaa'idi beettoosona.

issi keettaa giddon diya maayo keettay beetees. ha keettaa giddon qassi beettiya maaayotti xeelliyode keehi iitoosona. eta giddonkka dumma dumma maayoti doosona.

Dumma dumma qottay de'yo naa'u chargeretti issoy pude eqqin issoy duge zin'idaageeti beettoosona. Qassikka naa'u xaaxxetti uttida karetta silkiyaan charjiyoogeetti dee'oosona.

Achcha payatetatta naagissiya akkamo keettay keettay -nuuni arshsho Afrikan bayra' yaagiyaa erissuwaa oottidi qassi intte pooccametakka naagoos yaagidi puttu giidoosona.

Issi macca na"iya issi na'aa ba tiran idimmada issi kushiyaa A hashiyaa bolli wottada ikka qassi ba naa"u kushiyaa issippe xaxidi uttis.

Cora deriyanne biittaa naagiyaa asatu woykko wotaadaratu maayuwa maayida asatinne qassikka issi mala ambasaderiyaa maayidaageeti eqqida asata sarottiiddi diyaageeti beettoosona.

Issi salo mera tuchchan tuccettidanne uluwaa bollankka salo meran baqqi oyqqida a bollan xaafoy de"iyoonne garssa baggan hara daro qibaateti de"iyooge aybaa bollan uttidee?

Maata mala meraa bollan payyatettaanne bolla minttetuwa luxiyo maxxaafaa heezzantta kifiliya yaagiya xuufee karetta meran xaafetti uttiidaagenne naa"u banddiray beettes.

Misiliya bollan dumma dumma sinttaa puulaa naaganawu maaddiya tiyettiyo qibaatetu misileenne hegaadankka hoshkkaara huuphiya duge yeddada puulattidi sinttaara de"iya issi maaccaasee pootoykja dees

Issi kaassanchchay ba kushiya miccidaagee beettes. Qassikka kuwaase aappe guyye baggaara diyagee beettes. Ha kuwaasiya merayikka boottanne karetta meray issippe des.

Qoodan ichashsha gidiyaa macca naati issippe uttidi issoy issuwaara kaa'idinne miiccidi de'iyaageeti bantta gediyaan ubbaykka bootta caamaa wottidi de'oosona .

Ichchashshu deeshshati issippe diyaageetuppe naa'ati bootta. Hegaa xalaala gidennan qassi heezzu deeshshati dumma meraara diyaageeti beettoosona. Issoy eta gidon karetta.

Hagee malaatay asaasi danuwara oyqettida naqaashshaa gattiya eqottaa yaagiyaage beettees. ha eqotay de'iyoo sohoy qassi kiike kawotettay uttiyoo adisaabaa de'ees.

Issi shooqa sohon mudhdhaa giyo doozay beettees. A meraykka maataa mala meray de'iyoga, a miyiyan caammay, asa tohoy, miittaynne maayoykka beettees.

Wolayitta kawo gidida kawo xooni ba huuphiyan kawoti wottiyo ukkaa wottidi haa simmidi xeelliiddi de'ees. Qassikka ba qooriyan bootta curqqaa qachchi uttis.

Naa"u qeeri naati issippe issoy issuwaara qoommettidi bantta siiquwaa qonccissidi de'iyaageeti miichchaa pooccamiidi issi aaho kifiliyaa garssan banttarkka qoometi eqqidoosona.

Unddenna yelaga naati bollaara maata Meray de"iyo shuraabiya maayidi garssaara qassi bootta afalaa gixxidi bantta kushiyankka gatimaa oykkidi maaraara eqqida yexxiiddi de"oosona

isi karetta curqqa malattiya maayuwa maayida bitanee ha sohuwan uttidi badalaa joynne giddoppe duge lukkidi sa'aa boli poosjsjidi laaliidi des.

Wolaytta dere asaa tarikkiyaa qonccissiyaa donttappe biidi issi sha'anne uddupun xeetanne ussuppun tammanne ussupuna maarotetta laytta gakanaaw de'iyaaga odiyaa maxaafa de'ees.

Nu bitteeppe kare biitta giddida biittan de'iyaa toho kuwaasiyaa ciitay ya baggaaranne ha baggaara annacettiidi de'oosona. Issi citay maayido meray zo"o gidiyoode issuwaagee qassi salo mera.

Cora attumanne macca naati issippe gididi eqqidosona. Eta giddon boottaa shuraabiya maayada salo mala meray de'iyo suriya gixxida na'iyo issi attuma na'ay qoommi uttiis.

toophiya kooriya biitta biida asatu hayqquwa qoppiyo sohuwa bessiya keettaa. gidikkokka ha sohuwan diya birataappe oosetida pengee asaa giddo gelisenna.

Issi bootta xaraphpheezzaa bolli dumma dumma electronikise mishshati leemisuwassi dikoodere, riimootee, DVDee, CD, jakee, ississaappe harassa aattiyo buqquratti qocciyan miccettid beettiyageeta gidishin etappe darotu meray karetta.

Miizzay giyan keehippe gatiya all"i all"i bees. Asay giyan macca inde miizza, keeda booraa, xiiho booraa, daddaruwaa, dorssa, deeshsha bayzzoosona. Hagee miizzay bayzzettiyo gooba giyay awan dei?

Wogga erissuwaa xifatee sintta baggaara de'ishin a miyiyaanikka qassi cora asati baggay hemettiyoode baggay qassi eqqidaageti de'oosona. haaraka zo"o kaamee yaa biidi de'ees.

shuchchay issoy issuwaa bolli dooretidi de'iyaaga cincca asati massi molidi keettaa keexxanaw go'ettiyooga gidishin darotoo caanniya kaamee daro al''o biraa ekkees, shin issi kutti caanni eepiidi aapun biraa ekkii?

Issi luxetta keettan qooday keehiipe cora gidido maccanne atuma naati kifile gidon luxettaa kaalidi de'iyaageetinne bantta kushshiya xoqqu oottidi zaaruwaa immanawu oychchiyaageeti beettoosona.

Shonkkooroy maaraara tokkettidaagee hagan beettees. ikka baggay bootta qassi baggay karettawu biidaagaa woykko gakkidaagee maataa xaphphon diccidi giigi uttidaagee beetees.

Issi na'a diyaagee hachchi banttasooppe mittaa maxana giidi deriyaa biidaagee banttasooppe ekkidi efiido kalttaa balagiyaara ogiyan kaa'iisdi erennan bashshi aggis.

Cora mittay wora giddon kunddi uttiidaagee beettes. Aappe guyye baggaara qassi saloy beettes. Qassikka irxxa tasheti beettoosona. Zaafiya bonccoy melaageekka beettes.

Cora asay issi sohuwan shiiqqi eqqidaageta ha baggaara issi kushe pootuwa denttiidi de'ees. Macca asati bootta shaashiya bantta huuphiyan qacciidi duroosona.

issi dembba bolla coraa asay issippe shiiqi uttidaagappe gidduwan issi seera naagissiya xaacce eqqidi dumma dumma kiita aattide de'ees .

Pinkke malatiya meray de'iyo uppuuppay, worqqa mala meray de'iyonne hara uppuppati de'oosona. Issi boottaa meray de'iyo oydeenne bootta sohoy beettees.

Heezzu buttulati issi sohuwan diyaageeti hagan beetoosona. hegaa xalaala gidennan qassi appe garssa bagaara qassi daro saamunati sharan xaaxetti uttidosona.

Toophphiyaa xooqqa luxettaa keettaattun tamaaridi deiya tamaare naati Isiporttiyaa oottiyo qaatta qonccissiya pootuwaa oyqqiiis. Haraay qassi Professeriyaa Naga Biranu daro maykke a sinttan eqqin haasayidi de"ees.

paappayiya malattiya daro miishshati beetoosona. ha muuzzee diyagee keehi adil'e ciishsha malatees. appe keehi daro mal'iyaagee qassi mangguwa malatees. ikka mama ges.

Hagee ambba giddon de'iya Zalaqa Ababa uuteeliya shuuriya gidiyo wode uttiyo oydeti dumma dumma sohuwan shiiqi uttidaageeti xeelliyo wode keehi lo"ees.

Ini galla taani ta michcheera issi maayo keettaa kareera kanttishshin he maayo keettan ooratta ooratta maayoy yiidaagaa be'ada he maayo keettaa baada shammada ekka yaasu.

Coray asay issi heeran issippe shiiqidi bantya kushiyaan woyshsha menttidooga oyqqidooga pude saluwaa zaaridi kaa'idenne miiccidi yetta kessidi pooccamidi beettoosona.

Wollaytta layttaa laamiyaa gifaataa baalaa bonchchiidi cora yelaga naati karaabiyaa kambbaa oyqqidi duriidi kaa'idinne upayttiidi de'iyaageti beettoosona. Etappe guyye baggaarakka aduussa yafaran pitaalee xaafetti uttiis.

Yelaga macca na'iyaa kaamee hemettiyoo ogiyaa bolli wodha uttada ba tohuwaa xaaphphuwaan wolaytta wogaa qonccisiyaa maayuwaa maayada sinttawu xeellayda uttaasu.

Issi gimbbiya dirssappe kare baggara bootta qamisiya maayidanne ufayttaydda de'iyaa maccassiya, i mataan qassi irkaboottiyaa siinee, pandiishaa shaashshay, shayettiidi diya tukkeenne jabannay de'oosonna.

Maattay gossiyaara, doyssetida badalay, tura boyyiyaa doyssay qassi unccaa uukkooge samppaninne maasopiyan issi diran shiiqi uttidaagee asassi maanaw aattanaw haniyooge xeellinkka lo"ees.

Kaamee eqqiyo sohoy daro kaamiyaa oyqqoogaa harabay qassi asaa qoodaykka keehi daro. He sohuwaan maccanne attuma asay ba biyo sohuwaa doori doori biidi de'oosona.

Ha misiliyan beettiya asati issi keettaa asata gidishin eti ubbaykka maayido maayoy wolaytta wogaa qonccissiya maayuwa gididi uttidaa shin heezzu attumanne heezzu macca gididi erettoosona.

Issi geela"o na"iyaa huuphphiyaa zin"issa dadissadda boottaa maaya zokkuwaa zaarada uttaasu. geela"eeppe sintta baggan dumma dumma meray de"iyoo ciishshata ayssi xeellay?

Issi na'ay ba ayfiyaan manaaxiriyaa wottidi ba naa"u kushshiyaa saluwaa pude denttidi salo mera kootiyaa maayidi eqqidaagee beettees. Ikka qassi gixxidoogee karetta suriya.

Nu biittan issi qayye ashuwaanne kitifuwaa bayzziyoogan erettida katta keettay de'es. He katta keettaakka qassi cora asay haaho biittappe yiyoogan go'ettes.

Ciishshaa malatiya minxaafaee hiixxetti uttidaga bollan inqqiriite kasaliya qolli wottiddogee beettees. Ha Ciishshatu meraykka xeeliyode boottanne maataa malatiya meraara de'iyagaa.

Issi sohuwan bonbba haattay goggiidi de'iyagan yelaga naati issippe gididi bantta kushiya meeccidi de'oosona. Eti ubbaykka mayddo maayuwa meray jiibe malatiyaga.

Issi so gidon maattanne ceeccaa laalidi a bolikka pandiishshaa piskidi a boli qassi burccukkuwaa qilxxi giidi kumida bullatti uttida ushshay dees.

Nu wolaytta bagaara keehi daro derti doosona hegeetikka amaridaageeti daamoota deriyaanne solkkuwaa deriyaa. He deriyaakka qassi keehi cora asay biyoogan allaxxes.

Asaa naati Kase aadhdhida wodetun asaara gayittanawu tohuwan haahosaa hemettiddi biiddi gayttes shin ha'i qassi moobayiliya go'ettidi gayittes shin moobayilee awan meretti?

Uutta giddon cora asati eqqi uttidaageeta gidishin issi yelaga na'ay uuttaa tokkiiddi de'iyo wode issi bitanee qassi shoodiraa kushiyan oyqqi utt oyqqidaagaa.

Daro bootta sharan qashetti qashetti uttida gaacettida maxinee beettes. Qassikka zo"o sharaa giddon aybakko sintta baggaara de'oosona. Qassikka daro qitattida pesttaalleti giddon de'oosona.

Issi bootta meraara de'iyaa wolwoloy ba zokkuwaan mittaa caanidi epiidi de'ees. ha markabee caanido caanido miittaa qooday keehippe daro asaa gidiyaakko oneekka danddayenna.

Aaho kaamiya ogiyan wogga seera naagissiya ooso keettaa kaame beettes. Qassikka daro shuchchan oosettida pooqe beettes. Qassikka dozzati de'iyageeti beettoosona.

Issi heezzu gede bajaajiyaa, asaa caanada ogiyaan eqqaasu. ippe haddirssa baggaara ginbbiyan direttida dirssaynne maata malanne adi"lle ciishshaa meran qalamiyan tiyettida keettay beettees.

cora asay issippe shiiqi uttidaagee hagan beetees. ha asatuyoo meray karetta. qassikka etappe bagatti maccaageeta qassi bagati attumaageeta. tana lo'okkona.

Issi mishiriya duge gakkiya qoliyaa maayada xeessan danccuwa qachchada sa"an uttada ba naa"u kushiyan bootta samppaa bollan shaashay diyaaga xeellaydda dawusu.

Issi wogga bitanee haa simmidi xeelliyagee beettes. Ikka garssaara bootta shamiziya maayidi karetta kootiya bollaara gujji mayidi haa xelliiddi de'ees.

Issi yelaga na"ay beettes. Appe guyyessan qassi luxetta keettay beettes. Qassikka ya baggaara diya dirssa giddon daro dozzay diyagee beettees.

Dumma dumma xaacetti issi keettaa giddon uttidi bantta kushshiyan xaafiyo miishshaa oyqqidi qassi koppoyiya gulbattan wottidi beettoosona. Etappe daroti ordde.

Issi kaamiya sima asaa caanada issi heerappe hara heera baydda de'iyaara bolli issi na'ay aybbakkonne caanidi simmidi qachchiidi de'iyaaga sunttay oonee?

Tamaa toyssanawu maaddiya ichchashshu suutta malattiyabati ha sohuwan kaqetti uttidosonasl. Appe garssa baggaara sa'aa bolan uttida bootta miishshatikka aara doosona.

Issi keehippe aahonne addussa ogiyaa issi kaame hiniira ha simmidi yiidi de'iyaagappe ushachcha baggaara issi mittay mokkidaagee daro kuwaatettaw maaddees.

Daamota kaamiyaa laagiyaageeta luxissiyo oosso keettaa yaagiya xifatiyaappe garssa baggaara laagiyaageeti go"ettanaw bessiya dumma dumma malataata bessiya kaqetti uttida erissoy de'ees.

Beni nuuni uddufuntta kifiliyan luxxiyoo wodiyan nu kifiliyan issi keehi layttan sugida cima aaway diyaagee luxiyoogee bonchchisses giidi nunaara issippe luxxis.

Uutta xallay tokettido gaden sintta baggaara de'iyaa uuttati diccidi gakkidaageeta gidduwan de'iyaageetuppe baaggay keehi guuttanne diccibeenna uuttati de'iyaageeti yeechchaykka kanssidoogeti de'oosona.

issi attumaagenne macca na'iya issippe gididi duriidi hagan beetoosona. qassikka a qooriyan de'iya danguzzay wolaytta wogaa qonccissiya maayo qommo gididi eretees.

Issi keettaa asati issippe pootuwa denddiiddi de'iyageeti beettoosona. Ha asatu giddon attumaageeti heezza gidishin qassi maccaara pexi issinno. Eti issippe allaxxiidi pootuwa denddiiddi de'oosona. Eti ubbaykka ooratta maayuwa maayddosona.

Asa kushiyaan oosettida maata malay sa'an hiixettidagaa bollan de'iyaa shittuwaa miishshati pilqqaadiyaa giddon sa'aan zini"idageeta be'iidi de'ettees. Eta qodaykka heezza.

Issi macaassiya eqidaara beetawusu. Qassi iyoo bootta shuraabee des. Ha shuraabbiya bolankka daro xuufetti beetoosona. lppe guyeera attuma naatikka beettosona.

Nu toophphiya xaatta moconaa ayissiya dotoriya ahmeda abi cenggurssaa xoqqu oottiya miishshaa ba sinttan wottidi uttidi kiitaa attiyage beettiiddi des.

Issi aaho asphaltiyaa gaxan qoodan cora asay kanttidi mittaa giddo gakanawu kumidaagee de'ees. Hegaa bolikkaa asphalttiyaa gaxan keehiippe xoqqa wogga mittati beettees.

issi lo'iya makiiniya eqaasu. iyo makkiinaykka diyoora giddon utaasu. ha makkiinee meray bootta qassi tana akka keehippe lo'awusu o shammanaanays..

Issi addussa aspaltteenne isuuze kaamee sinttawu biid diyaagee beettees. Ogiyappe ha baggaykka ya baggaykka bazzo malatiya bulaali uttidaagaa gidishin guutta asaa xalaalay ogiyan hemettees.

Issi ambbaa giddon cora asay hemettiddi diyagaappe guyye baggaara kaamee biyaagee diyagaappe sintta baggaara qassi issi na'ay zo'obaa oyiqqidi bes.

qeeri baajaajeti issippe eqqidaagetu giddon asay kumi uttiis. etassi bola bagay bootta qassi garssay maata meray diyo carqqiyappe oosseti uttiis.

Daro shuchchan keeletti uttida sohuwan ya baggaaninne ha baggaani maatay loyttifi aaci uttidaagee beettees. Ha beettiya maataa giddon issi issi qantta mittati haauwan haahuwan eqqi uttidosona.

Issi issi heezu goomaawa baajaajeti asppaltee gelibeenna heeratakka asaa caanidi efiyoogan asaappe keehi daro miishsha ekkiyooge nu heeraara daroto erettiyaaba.

Issi cima mishshiriyaa shidhdhaa bollan uttada puuttuwaa suqqayda dawusu. i yuushshuwan guyenkka sinttankka maatay beettees. guyessan guutta haakkidu ciishsha malatiya hara mitatti beettoosona.

Issi irzziizzuwa bollan gaammuwa qoore zaarin qommuwa gellissidi wottidoogaw meray muleerakka zo"o gidishin garssa baggaara muucca qaalan xaafetidaage woyggi nabbabetii?

lo"o puulattidi uttida sohuwani cora buquratti beettoosona. hegeettikka manaaciyaa, mesqqeleettiyan uttida jabanaa, siiniyaanne uttiyoo guutta oydetta. dumma dumma qalamiyan puulatiida eexxiyaa shaamati, diikkooreti de"oosona.

Issi issi yelaga attuma naatinne macca naati bantta sinttaa puulayanaw eessaanne wolaytta loomiyaa qanxxoogaa walakkidi go'etoosona, shin hegee eta aykeenaa puulayiishsha?

Zo'o kootiyaa maayyida na'iya kushiyaa zazzariya oyqqada bappe sintta baggan de'iyaa bullukuwa danccida na'iyaa cenggurssa xoqqu oottiyaa buquraa go"etta oychchiyo oyshsha zaaraydda daawusu.

Maarara ziri ziridi wottido goshsha gaden ziridosan qassi haattay kumi uttis. Qassikka A giddon naa"u attuma asati eqqaageetuppe issoy qeeri na'aa.

Issi keettay beettees ha keettaa sinttan konssida uuttay de'iyagaa gidishin Ikka zo"o qorqqoruwan diretti uttidanne geliyo penggiya bolli issi asi beettees.

Issi tonddee maata meray de'iyo maayuwa maayidi olaa miishshaa ba kushiyan oyqqidi ya simmidi utti uttiis. Shuchchaykka a miyiyan de'ees.

Macca naati ubbay issi sohuwaan shiiqi uttidi bantta yelido naata oyqqidi bootta naxalaa gulettidi uttidaageti de'oosona. eta ubbaa meraykka arssa gidoogeti xelliyoode keehippe lo'oosona.

Wolaytta sooddo yumbburshshee dumma dumma ogiyaara luxissiiddinne loohissiiddi shaaccissido naata naata wurssettan keehippe metiyaa paacciyaa immidi he naata onggiyoogee etassi lo'ooyye?

Issi qucetti meecettidinne pittetidi lo''iyaa keetta giddon adussa xarphphezaynne a bolanikka komputtere de'ees. Goddaa bollankkka wogga telbizhzhinne kaqettidi de'iyaage beettes.

Heezzu naati eqqidaageetuppe issoy ba kushiyaa denttidi beetees. qassi issi na'ay etappe kushiya pude denttidi diyaagaassi qaalaa awu odiidi des.

Issi bitanee issi sohuwan barkka eqqiis. Ha bitanee Kare biittaa asa gididi Gaammo dere asaa wogaa maayuwa maayidi kushiya kiisiyan yeggi uttiis.

Hagaadan puulattida leemo keetta ha"i wodiyankka asay daanawu keexxiyaako keehi lo"o gaada qoppayis. Gaasoyikka miishshakka daro kessennan lo'iya keettan daanawu dandayettes.

Bolla baggaara kallo de'iyaa caamma daroo macca naati tohuwaa shemppissanaw gidin woykko hara sohuwan haakkidi baanassikka go"ettiyooga gidishin daruwaa lo"ena.

" Tohossa Toophiya dalgga manttiyaa daashsha zoretti keettaa " yaagiyaa erissuwaa kiitaa aattiyaa xifatiyaa tookkida mittappe guyye baggan hara bootta mittay de'ees.

Nunu daro wodiyaa uttidi oottikokka bululiyaa wombbaran uttidi oottiyoo giishshawu xalalisenna. Ha sohuwaan de'iyaa hara buquratikka keehippe lo"iyaageeta be'iidi de'iyoogeeti xeelaasi amoyosoona.

keehipe lo''iyanne maata mera maayyi uttida heera gidid duge ziqanne dilbbati uttidaaga gidiyo gishshaw hegaa heeraan de'iyaa asassi daroo injjetena.

Issi qottay keehiippe lo'iyo luzzu giidi darokka aakena diizayniyan keexettida hinxxay beettiyaaga gidishiin a yuushuwanikka mittat toketidaageeti qassi garssaara coo diya sohoy dees.

Goshshanchchay ba gaden tokkidi mokissiyoo uuttaappe giigiyaa unccaa yaagiyoo kattaa qommoy de'ees. ha unccay qanxxeti qanxxeti uttagee yeechchaa bolli de'iyaagee beettees.

Gimbe keettay beettiyaagaa gidishiin appe garssaara qassi dumma dumma zal'e keettati de'iyaagettuun asay shamiidinne bayzzidi de'iyaagaa gidishiin issi xuufee wolaga worqqa keettaa giyagaa.

'Ta Wolaytta dossays gaasoykka I ishattamaappe daro kawoti ayssiddo biitta' yaagiyaa kiitaa a attiya xifuufetuppe sintta baggaara baydda de'iyaa issi kaamiyaa beettawus .

Asa ubbay hayqqiko mata wodiyaapps doominneashoy zeeroyoorin meqqeta xallay attiigees. Hagee bessiyoogee asay ay keena eessuwan hayqqana damddayiyyako bessiyooga .

Daratiya heeraani dumma dumma mittaa qommota puutisiiddi de'iya naa"u yelaga attuma naati issippe eqqidi haasayiiddinne ha puutiyakka giigissiiddi eqqidaageeti beettoosona.

Cora attuma asati oyddati tiran masqaliyaa malaatay diyo qolliyaa maayidi heezati suriyaane kootiya maayidi dumma dumma puutetta yuuyidi bee"iidi doosona.

Naa'u siiqo laggeti banttaw allaxxanaw kiyidosan miyoobaa mi makkidi qassikka uyoode keehippe mattoyiyaa ushshaa uyiyoogan keehippe mattottidinne sa'ay qammiyoorin issippe aqiigidosona.

Issi ordde bitanee ba ayfiyaan manaxxiriyaa wottidi ba dere asaa wogaa maayuwakka maayidi sitti gi uttidi baappe sintta baggaara yiya asa xeellidi de'ees.

Dumma dumma buqurata shammiyoosaninne bayzziyoosan gisttiyaa banggaa misiraa yaagiyoogeti cora meratun supermarkketiyaan de'iyaageta nuuni be'anawu keehippe ayfiyaassi lo"iyaa kattata be'iidi de'ettees.

Qoodan ichashsha gidiyaa asati isso keettaa karen eqqidaaheetippe oudda gidiyaageeti issippe qoometi eqqidoosona issoy eta miyyiyan barkka co"u giido eqqiis.

Issi sohuwan maaraara xekkan xekkan uttida dumma dumma qommo mafaafati beettoosona. Issi aaway ha simmi eqidi xeellidi de'ees. Keettaa meray adil"e ciishshaa mera.

Naa"u issi mala meray de'iyo caamma bolli zo'o maaseriya qachchi wottidoohe issi sohuwan kirttaasiyaa bollan de'ees. Shin ha caammay keehin ceeggi uttiis.

Nu wolaytta kuttoy phuuphphliyaa phuuphullidi tammanne giyoogaa gattinne issi heezzu giya gidiyaagaa haphphidi maraa qoxinnekka he maraakka qassi ba geeduwaa kaaletiidi dichches.

Nu wolayttan de'iya wogay tana keehi lo'iyoy issippe hashetidinne daguwan woykko yurppiyan ottiyowode gidishin issippeteta dosena issi issi assati woga eriyona?

Addis ababa ambbaa ayssiyaa mishiriyaa ha giddon kessido awaajjoy daro asaa keehippe kayyoyis. Hegeekka he ambbaa garssan de'iyaa qeeri kaamiyaa laaggiyaa asati ubbaykka he oosuwaa essan mala oottidoogee eta qoheneeshsha?

Qaw"e gojjoba bambbare sa'an miccetti uttidaagappe amaridaage teeranaw shoolloti uttiis. Qassi attidaageeti muleera issi malaa teeriyooge attin heeranne shiiqqi bookkona.

Issi keetta gidon keehiipe zo'i uttida mittappe oosetti uttidanne xeelliyode bagatti cinfaa, mankkiya, qassikka shukkanee heegeta hegeetta malattiya so gido buquratti beettoosona.

Orttodookise woosa keettaa karen qoodan cora asay bantta kushiyan xomppiya oyqqidi eqqidosona. Eqqida asaa giddon naa"u banddiray pude xoqqu giidi beettees.

Wolaytta zooniyaa pilaaninna memeriya yaagiyaa xuufee bootta meran xaafetidi giddottiyaa baggan qassi, he ooso keettaa hara ooso keettaappe dummiyaa loogoykka beettees.

'Wolaytta Liqaa Luxetta keettaa' yaagiyaa xuufe a bollan xaafetti uttido issi erissuwaa aatiyaagappe garssa baggan maata meray de'iyo miishshay hiixetti uttiis.

Asay oottidi goyyid liiqissido shooqaan tokkidobaa gidin mokkidabaa gidin eretenna yarakka maata mala haytta ordebay bettiyaagaa gidishshin a qommo bagaara annamura giya xuufee nababettees.

Taani ta luxettaa wurssada balgguwan ta dabbotukko arbaamincce biitta biidosan etaara alaxxana giidi haattay diyoosaa biidosan issi wogga hawlaashshuwaa be'as.

Baatiray chargettiiddi de'iyagee beettees. Salo meraara de'iya malttee karetta baatiray charge chargetti uttidaagaa gidishin malttiyassi bolla baggaara bootta meraara de'iyabay de'ees.

Bolla meecceti makkidi darotoo macca naati tiyettidi shiccanaw go"ettiyo dumma dummabappe pilggettidi giigida tiyyeetiyooga gidishin appe hara corabaykka a miyyiyaan de'ees.

Issi daraphphan naa''u macca naatinne naa''u attuma naati ay oottiiddi de'iyoonaa? Eti maayido maayoy ay wogaa qonccissii? Etappe zokkossa baggaara zo'o meray de'iyoobay aybee?

Issi geela'onne wodalla naa"u asati beettoosona. Etikka machchiyonne azinaa gidiyogee eta maayuwan erettes. Etikka issoy issuwa xeelliiddinne miicciiddi diyageeti beettoosona.

Cora ka"ida paapayati ogiyaa bollan hiixettida sharaa bollan qolettidaagee de'ees. Qassi ushachcha baggaara mela maataa bolla qolletti uttida guutta paapayati beettoosona.

Issi adussa oyddu miye birataan waaxido baanere mala carqqee eqqidaage qassi appe garssa bagaan summa dumma kushshw hiillaa oosotti beetoosonna.

Ha misiliyaa bolli nu be'iidi de'iyoo bitaanee beeni wollaytta koyro heemida mayzza kawotuppe koochchoruwaa gidiyoode i uttido paraakka be'iidi de'eettees.

Heezzu macca asati issi heera shiiqi uttidi bantta sooppe ehiidoba bayzzidinne qassi hara asappe banttaw koyyidooba shammidi beettoosona. Etappe sinttan uttidaara oone?

Hagee keehi lo"iyaa maata meray de'iyoo sohuwaan dumma dumma puulaa nanggiyaa miishshati de'iyoo sohuwaa. gidishin he sohuwaanka qeeri naati kaa'iyoo soohoykka de'ees.

Nu toophphee biittan horophphiloyaa oosoy beniisappe doommidi oottiiddi de'iyoogee erettiyaaba shin ha giddon qassi duubaye giyoo biitta biyaa yelaga naata ayssi efeennan ixxidonaa?

Keehippe dembba sohuwan moogetti uttida kaamiya goomati, eqqida kaamee, cora asati, mittay, maattaynne deree beettees. Ha sohuwan sintta baggaara eqqida kaamiya meray boottanne salo mala.

Parssuwa aganawu asay dumma dumma buqurata go'ettidi giigisses shin ha parssoy qassi giyan uyyiya asaa muliya sakarssi sakarssi ogiyan olliiges.

Nu biittan issi gita zal"anchchy diyaagee xaatta santta keehi gita kaamiyan caanissidi hara biittappe ehissiyoogan nu biittan keehi hiraysso gatiyan bayzzes.

Wolaytta sooddo goshshaa luxetta keettay ba luxetta keettan luxiidi shaaccida luxanchcha naata maraqissidoogee erettiyaaba. He maraqettidda luxanchcha naatikka goshanchcha asaassi baaso hagaazaa immidosona.

Kaamee adhiyoo ogiyaa miyiyaan ya baggaara de'iyaa shuchcha dirssaan diretti uttida keettaa giddon daro mittati irxxa carkkuwaa woossiidi eqqidaageeti beettoosona.

Qoodan oydda gidiyaa macca naatinne qassi amarida attuma naatikka issippe shiiqidi duriddi de'iyaagetuppe macca naati bantta kushiyaan Janxxila oyqqi uttidoosona.

Keehippe xeellanawu lo"iyaa mereta imotati de"iyaageetuppe issoy xaaxeti uttida saluwaa malatiyaa shaafay qassi aappe guyye baggaara de'iyaa xoqqa deree awaa ayfiyaa poo"uwaara keehippe lo'ees.

Kase wode Addisaaba ambba ayssiida gadaaway bari issi kushiyaan cenggurssa xoqqi oottiya buquraa oyqqiidi sintyakko simmo xeellidi haassayyiidi de'ees .

Issi na'ay isppalttee ogiyan eqqiis. Asappalttiya bollan bootta meray addussan gooshshetti uttiis. Naa"u baga miyiyan shuchchay xoqqu giidi beettees, mittaykka beettees.

wullaydda de'iyaa awa ayfiya ginappe garssa baggaara de'iyaa sohoy ayfiyaan be'anawu keehippe lo''iyaaga gidi uttidi biidi be''iyaakko hegadan lo''iyaaba malattenna.

Cora asati issi daraphpha bollan eqqidaagetuppe simttara de'iyaa naa"u naati durssa ancciidi neettosona qassi guyye baggaara de'iyaagetikka dinkkiyaa baqqiide de'oosona.

Wogga keettan bootta qalamiya tiyettidaagan daro bootta meray de"iyo uttiyo oydettinne salo meray de"iyo maayuwa mayziddo buqura wottiyoo oydee de'ees. Ha oydeti ooni uttanawu giigidaagetee?

Ogiya xeelliya issi keettaa sinttan huuphiya binnaana giigissiyo keettay de'ees.A miyyiyan zo'o meran tiyetti uttida wogga penggee de'ees. kare baggaara qassi taapeellay de'ees.

Issi mishiriya bootta alleeqettida mayuwa mayyada ba kushiya cora siiniya sayiniyara oyikkada tukkiya oyikkada uttada tigayidda dawusu. I sinttankka fanddishay des.

Wodee ha'i ha'i ubba zamaanattidi kase wodiyan asay miizaara ubbaa yeessiyoogaa wudee ehido zamaana maashiiniya go'etiyoogan yeessiyoogee be'iyoode keehippe malaales.

Issi keehippe wolaqqaama po'uwaan giigi uttida sohoy xeellanawu yeemoyiyaa sohoy de'ees. Ha bagga gaxaara qassi maata milatiyaa sohoy sa'aan hiixetti uttaagee de'ees.

Issi buquray dumma dumma miishsha medhdhiyo sohuwan oosetti giigiyo wode ayyo hara miishshappe dummayyiya dummatetta payddoy immeettees gidoshin ha paydoy aappune?

Beni wode asay ganddati ekkiyaa heeran bone wode haattaa irxxissanaw ottuwan tigidi issi sohuwan wottidi hegappe duuqqi duqqi ekkidi uyyoosona.

astamaare timirte keettan naata tamaarisidi des. hegaa Xalaala gidennan cora tamaare macca gaxariya naati issippe shiiqi uttidi appe tamaariidi doosona.

Toophphee dumma dumma kawottun aqqiddi yiidoga qassi etta aysuwaa wogay deiyoga oonekka erees. Hagee kawo hayila silaasa kawuwaa. I Toophphee biittaa daro wodiyaa kaalettidaa asaa.

Issi sohuwan macca asati issippe gididi issi mala maayuwa maayidi ufayttiidi kaa'iidi Toophphiya banddiraa bantta kushiyan oyqidi uttidosonanne qassi eqqiddossona.

Miizzaa bayzziyoo giyaan dumma dumma miizzaa qoommoti maccaageenne attumma miizzati dumma dumma meraara de'iyaageti giyaan bayzziyoosan eqqidaageti beettoosona. Cora asaykka eqqidaagee de'ees.

Cora qalamiya keettan tokettida keettaa puulayiya ciishshati shuchchan keexettida zammaana keettaa sinttan doosona. Ha keettaa penggetikka dooya diyageeti tawu beettoosona.

Asaa naatussi oottiddi oottiddo miishshaa qoraphphidi shiishshiyoogan bantta de'uwa laammidi bantta qopposaa gakkanawu dandayoosona yaagidi hagaa nu matan qoraphphite yaages Abissiiniya Bankee.

Daro wode yelaga naati duussaa xoonanaassi nu biittaappe hara kare biittata betiyogan banttana laammoosona. Gido shin eti betiyo wode qohoy gakkes.

Issi cima bitanee huupheekka puulumidoogee wogga kootiya maayidi qooriyankka pooxaa xaaxi wottidaagee karetta saleeda boollan chookkiya oyqqidi pude liiphiyan doommidi xaafiiddi de'ees.

keettaa giddon issi xekkappe hara xekkaa kiyyanaw maaddiya farannicheriyappe oosettiya buquray de'iyaagee keehippe daro puula hanotan oosettidaagee be'anawukka keehippe lo'ees.

Nu biitaara mittay ba wodiyaa naagidi ayfiyoo wodiyan zal''anchchati qassi asaassi miishshaa qanxxiyoogan he mittaa ayfiyaa qoridinne qassika he qorido mitta ayfee ka''iyo wodiyan worissidi bayzziyoogan miishsha keehi demoosona.

Issi muushura na'iya bootta maayuwa maayada ba kushiyankka boottaa ciishshaa oyqqada ippe bollaara eqqida ba muuzo naata xeellada miiccayda de'awusu.

Issi maccassiya kattaa ayfee de'iyo shanxxaa ba kushiyan oyqqada xaaxxayda de'awusu. Ippe guye baggaara salo mera qeeri jarkkaanne oyddati de'oosona.

Naa''u issi mala soossoti xoqqa sohuwaappe pushakettiiddi duge wodhdhiyaageeta gidishin, eta meray ay malatii? Eta yuushshuwan dooddidabati aybee aybee? Appe sinttaara xaafettida xuufee aybaa meree?

Qeeri na"iya issi keettaa guyye baggaara eqqaasu. Ha na''iya eqqido keettaa guyye maskkootee dooya de'iyogeenne I sinttan doorettida shuchchay de"iyogaakka misilee qonccissees

Misiliya bollan wogga asppaltte ogiya miyyiyan keehippe puulattidi keexettida bollan baggaara adiwa xoonuwa qoppiyo man''iya yaagiya xuufee de'iyo Gita inxxay beettees

Issi deriya huuphiyaara duge simmidi goggiya soossoy beettes. A sinttan qassi issi macca yelaga na'iya bootta caammaa wottada eqqidaara beettawusu.

Kattaa mal"ettanaw asay go"ettiyo mitta ayfeti baggay teeridaaga qassi baggay qawu"e issi anuwaa bollan kuuyyeti uttidaagee de'iyaagappe garssa baggan haratikka de'oosona.

Qoodan keehiippe cora gidida ortodokisse amanuwa kaalliya asay boottaara muqaqe naxalaa maayiidi bantta woosaa keettaan goynnidi de'iyaageeti de'oosona. Bolla baggaara mittaa huuphphiyan toophphiya banddiraa malattiya qeeri cora maayo duuxxatti kaqetti uttidosona.

Hanna maakiniyaa meraara zo"o i geessaykka qassi qantta gidaara ayba lo"ay! ippe ha baggaara qassi qeeri naati kaa'iyoo sunttaykka pileysteesheniyaa giyoogee sa'aan uttiis.

Issi keettaa giddooni daro oyidettinne issi maxaapaa woyikko woraqataa dooriyo buquratuppe sintta baggaara issi woraqataa yeggiko cora oottiddi kessiya buquray des.

Issi yelaga wodallay ba gediya qaxxidi ba lanqqen eqqida kaamiya ba kushiya borkkotisidi eqqidi ba kushiyan cenggurssaa carkkuwan aattiygaa oyikkis.

Goshshanchchay ba goshshaa goyyidi kattaa zeridoogee he kattay gakkiyoo wodiyan kattaa ayfiyaa shhiishshidi gootaran yeggidi he kattaappe ekki ekkidi miyoo wodiyan aykeenaa ufayttiishsha?

Erissoy darotto dumma dumma miishshatu naaqaasha dere asaa hayttan yeggees. Leemisuwasi hahee ha qommora beiyoge haataa geeshsha uyanawu maadees. Hagaa mala erissoy gatee woqqakkone eranawu maadees.

Geeshsha haattay dembattiya sohuwaappe goggidi aapuwakko wodhdhiiddi bootta muqaqiya kiyidi wodhdhiiddi diyagaa achchan issi doozay de'iyaagee ha haattaappe uyidi dicci uttis.

Issi mishiriyaa ba gade adhdhada dumma dumma darkkon tokkido ubbaappe duutta duutta ekkada bana koshshiyaabawu ba soo efaanawu issisaan dagayawusu.

Cora miizzati dembban diyageeti beettoosona. He miizzatakka teelliiddi diya maccanne attuma asati beettoosona. Etappe guyye baggaara qassi qorqqoro keettay beettes.

Kaamee issi heerappe hara addussa woykko qanttaa sohuwaa baanawu denddiyo wodiyan ba giddon de'iyaa lambba yessuwaa shakkidi eranawu koshshiyaaba gidikkonne ha lambbaa awuppe demmiyoona?

Shuuhaayi geelibenna ogiyaan zookuwaa dooya gidida naa'u eqqida kaametti de'oosona. Ha eqqida kaamettuppe issoy cora meeguwa maayuwa caaniidi eqqiis. Ha kaamiya dummayia paayidooyikka qaassi 05710.

Dumma dumma meraara de'iyaa samppaay qoodan woykko payduwaan tammaa matiyaagee de'iyaagee beettees. Qassi zazaree dagudeekka sa'an miccetti de'iyaagetu giddon beettees.

Yeeho keettaa geliiddi diya asay attumaageeti ba kushiya huuphiyan wotti yeekkuyageeti ubbay issippe eqqidaageeti doosona. Issoy karetta kootiya maayi uttis.

Issi boottanne mela sohuwan irzzoy merettidaagaa giddon bolla baggaara karettaa giddon garssa baggaara qassi boottaa giddon amaaratto doonaaninne paranjjatto doonan xaafetti uttis.

Badalay tokettidi aysaaridaagaappe sintta baggaara boottanne karetta boorata waaxidi xurqqayiya hashiyan wottidi goyyiiddi de'ees. Issi waatta gadiya goyyanawu woqqu saatee gidii?

daro naati issippe eqqidi duridi de'oosona. etikka wotiddo Caamay bootta giddoppe attin eta gonxxay adil"e ciishsha mala meray de'iyoga gididi qantta.

Wolaytta wogaa maayuwaa maayiyode asaasi ayba sabi gujjetti? keehin lo"ees. Hageetti wogaa maayuwaa maayidi lo"iyaa sohuwan pootuwaa denddidi deosona. Ettikaa maccanne attuma naataa.

Barkka yuuyyidi ubbasan de'iya pootuwa denttana denddayiya zammaana kaameera wottidooge haniya hanetiyaaba ubba duuqqi duuqqi aatide de'iyaaga neen be'adii ?

ha sohuwan diya cora biratatti doosona. a meraykka keehi daro maatay diyaaga malattidi beetees. appe bolla baggaara diya sohoy qassi bootta malatees.

Issi xoqqaanne yashshiya deree beettes. Ha dereekka dumma dumma mittatuuninne maatatun kametti uttis. Appe guyye baggaara qassi saloy shararaa tookkaagee beettes.

Puulattida shuchchan keexettida keettay zo'o mera qalamiya tiyettida qorqqoruwan kametti uttiidaagee beettes. Sinttaara qassi daro dozzati beettoosona. Qassikka maatay diyageekka beettes.

Guye baggaara dunkkanniya essidi a bollakka dumma dumma aleeqqissiyobbata oottidi qassi wolaitta asaa wogaa maayuwa maayidi dule duuxxi duriidi doosona.

cora yelaga naati issisa issippe shiiqidi boottaa woraqata bolli xaafi oyqqidi dumma dumma wenggeliya mishshirachuwaa aattiya erissuwaa oyqqidi ogiyaara hemettoosona.

Issi keehi aaho gidida luxetta keetta milatiya sohuwan diya issi wogga mittaa bolli karetta qorqoruwa bolli adil'e ciishsha meran xaafetti uttis.

Issi sohuwan ispporttee naati issippe gididi boss yoss giya xuufiya bantta tohuwa achchan wottidi boottaa shuraabiya maayidi haa simmidi eqqidosona.

Naa''u naati issippe uttidi kattaa miidi de'iyaageetuppe macca na'iyaa bari matan de'iyaa attuma na'aa kattaa ekkada barssaydda de'iyaara aybba maayyade?

Hagee wolaytta sooddon de'iya ammanuwa eqotatuppe issuwa gidiya kumetta mishiraachchuwaa ammaniyaageeta woosa keettaa yaagiya xifatiya nababiiddinne qassi be'iiddi de'iyogee de'ees.

Hinxxa keettay keexxeti uttidaagee beettees. Ha keettaassi keehi cora maskkootetti xekkatinne pengeti de'oosona. Tiyetiddo qalamiya meray qassi adil"e ciishshaa malatiya meraara de'iyaga.

Naa"u koddan haattay, naa"u litire laatamanne ichchashu bira giya xuufee baqqeti oyqqi uttiis. issi koddan kokkaakkollay, usuppun tammanne ichchashu birr giyaagee dees. eta guyessay zo"o.

issi wolqqaa immiyaa miishshaa yaagiya xifatee beettes. ikka amaarattuwan xaafetiidi asaasi qoncce gididda hanottan beetes. shin ikka asawu gelennaba malatees.

issi keehippe gal''i uttida keetta karen xumi uttida sohuwan woxxi woxxidi mittay mokkidaage de'ees shin keettay keehippe gel''ido gishshaw keehippe lo''ena.

Issi karetta maashshiine diyagaappe biray gaxaa kiyiidi beetees. Ha mashshiinee qassi issi sohuwan daro biraa attamiya miishsha gidiyo gishshawu ta a shammana.

Daro wode yega naati macca gidin attuma naati ubba wode banttana uppayissanaw photo keettaa biyogan pootuwa denddoosona. Shin ayyo maadoy ayibe?

Ha misiliyan beettiyara yelaga macca na'iyo gidishin A maayido maayoy qassi Toophphiyawatettaa qonccissiya bootta maayuwa gidishin ha na'iya qassi erissuwa oottaydda de'awuus.

Issi na'ay iray bukkiidi de'iyaagara iray a bollaa shoccishin ixxidi hemettiidi de'ees. Appe ya baggaara qiishida woykko gal"ida qorqoroy de'ees. Naa"u keettay ogiyaa miyiyaan de'ees.

Ta issi michcho diyaara inigalla giyaa baada keehippe lo'iyaa caamaa be'ada yiidaara he caamaabaw shammite gaada son palabaa kessidaara aawaa efaada shamissada yaasu.